Binwola ni ʒɛgban duɣura shitoɣu n boŋo paɣaba ayi nyɛla ban bɛ shitoɣu maa ni bi zaa nyɛla ban pili zipili sabila

Bipuɣunsi n bɔŋɔ bi nyɛla bi niraba anii bi zaaha nyɛla ban ʒi niɛma bi zuɣuri ni bi lahi nyɛla ban dɔli so yini ka bi shab yili nyingokoriti

Palli zuɣu n bɔŋɔ sarati nyɛla din niŋ ka loori nim saɣam loori shɛŋa din saɣam ŋɔ biɛla pala ayi sunsuuni n ti pahi zoli din bɛ di nyaanga